Niraba n bɛ bayaɣati ni ka so chinchina bi shɛhi ni ka shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga sabila ka shab tam bi duli ka shab gbubi dagban ŋmana ka gbambihi zanza bi sani ka tia waɣala waɣala sansa bi nyaanga ka mori bɛ bi nyaanga

Niraba n ʒɛya ka so kɛntɛ nima ka zaŋ anchiti nima n shɛbi bi shahani ka yɛ nyingokoriti ka piri bansi ka pili zilili sabila ka shab ʒɛ bi nyaanga ka so chinchin piɛla ka shab yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga sabila ka shab yɛ liiga vakaɣa

Nirabq n piɛ n ʒɛ polo ni ka ʒi taha ka so yɛ chinchini niɛma ka shab so chinchina bi shahi ni ka yɛ liiga nim pa dizuɣu ka zoli bɛ bi tooni ka ti kuŋ bɛ bi tooni ka ti mahali gba bɛ bi tooni ka yili ʒɛ bi tooni

Kom n doya ka ŋarima panpa di zuɣu shɛŋa nyɛla zaɣ kara ka shɛŋa nyɛ zaɣ bihi ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka loori nim ʒɛnʒɛ di luɣa zuɣu ka ti waɣala waɣala ʒɛnʒɛ di luɣa zuɣu